ijaaraho yineemo woyiite ijaaru ogimmanni fultiyoo fullahaano soosaaha simintotte ashawuyii hattono babbaxitiyoo siwiilla gamba assine minayi mineeti yaate ijaaraho yine woshineemohu

tuqu xadoosheeti yinayihu yannasincho ikeyoo garinni mashalaqqe kawii ka'a soori'nayiiha efibiini, telegraamete, watsapete horosinayiha hakkoye tuqu xadoosheeti mashalaqe kawiin ka"a soori'nayiiha tuqu xadoosheeti yine woshinanni yaate.

minenna gallanni mine yinanni wote minu qorqorronniha ikka dandaanno buuyyote mine sheekku mine ikka dandaanno gallanihu hattono mineho gallanni mineeti yinanni wote mittu mini giddo gamba yine gallanniha mineho yinanni.

Owaantete yineemmo woyte biirote uyinanni owaante hattono minu giddo mittoho kawa ka"a soqamanitta owaantete yine woshshinanni biirote ikko wolootu uyittano owaante

mini saada yineemmoti mini saada lawishshaho lalu meu gereewu mini saadaati dubbu sadaati yineemmori galadu doobbiichu amboomi dagunchu dubbu sadaati yine woshshinanni

daganna maate yineemoti dagate yineemoti mittu olliinni alee ikkiyooha lamu olliini fultino daga mitteenni dagate yine woshshinayi lamu olliira afantayo daga mitte fulteyoota dagate yine woshshinayi maatete yineemot mittu mini giddo hexaata anna ama ooso ila ooso maatete yine woshshinayi.

Murona laalote yineemmori e"ee ququmado shaana darchamo shaana gamba assine murote yaa dandiineemmo laalote yineemmori muuze Mango, Awukkado mitteenni muronna laalote yine woshshinanni.

adawu agaraanooti yineemmori polise federaalete polise hattono gobbate olanto agaraano gamba assine adawu agaraanooti yine woshshinanni yaate.

Seesaho yinemo woyite lawishaho shito ika danditawo budhinayire ika dandawo aliba iko bisoho bidhinayire kone ganba asine mahu iko labahu horonsirahasesahoho woyi seesu udunichoti yine woshinayi yate

boohaarranni mereershaati yinayi woyiite waarrayi lawishshaho baxillu hawaasi katamira baxillu garbira marre waarrayi boohaarrayi yaate

Safote latishshati yineemmori ,safote latishshati yineemmori rosu minna doogo caabbicho waa gamba assine safote latishshati yine woshinannireti yaate.

Addawu agaranoti yinemori polise gobbate olanto hatono oluu qodhano ganba asine addawu agaranoti yinani

minni uduneti yinemohu sinne bunnu jawanni initayi sagale horonsinayi sane kuriu ganba asine minni uduneti yinayi yatte biffeo yinayire minni udunetti yinayi

owaantete yineemmowoyiite biirote mootimmate loosaasine mootimmate biirora ikko mootimma ikkitinokkowa hallanyuyiiwa marre afi'nayii owaante woy soqqansho owaattete yine woshshinanni

Giwirinaho, giwirinaho yineemmo woyte baatto loosire galla giwirinaho yinanni baattote aana kayinsannire weese badala hayxe qamade lawinore gamba assine giwirinu laalchoti yine woshshinanni.

daddaloho yinayiiwote babbaxxiyo danidaddali heeranno hakkuno suuuqete daddali sagalete mini daddali babbaxiyo dani daddali heera dandayo suuqetenna daddalonna hattono sagalete mini daddalo woleno kuri lawannoho.

agattote yineemohu lawishshaho waa agattote yine woshinaye biira, haraqe laweyoore mitteenni du'naamaanchore ikkiyoore agattote yine woshinanni yaate